Neɛ na a zeŋ, ka kolpɔɔte a be o nimitɔɔreŋ. Ka boma a dogele a korpɔɔte zu kyɛ ka raba buluu ne raba pelaa aneŋ peɛ a biŋ poɔ a poɔ.

Yizagra ane lɔɔzagra la a are, ka nyoore a yire a yizagra ane a lɔɔzagra zusogaŋ kyɛ ka lɔre naŋ be a sori zu a zoro, ka nensaalba meŋ bamine ŋmaara la sori ka bamine meŋ are a sori zu. 13350.

Noba la are peturo koͻroo zie. Ka lͻgiriiŋ ane lͻpelaa a are a peturo koͻroo zie. Ka neԑ zͻͻŋ moto a way ire a peturo koͻroo zie, ka neԑ meŋ zͻͻŋ moto a vͻgele kpooli.

Noba la kyɛnɛ, ba mine so la kooturu ka ba mine meŋ sunkooturu kyɛ pɔnne kaayɛrɛɛ. Ba mine yɛre la baagere ka ba mine meŋ pɔnne bondɔre ane boŋgiriiŋ.

Noba la a are, ka ba mine zeŋ, ka ba mine meŋ vuun, ba mine su la kpare doɔre, ka ba mine meŋ su kpare sɔglɔ, ka ba mie vɔɔle kpawodɔre, kyɛ ka soolare meŋ biŋ biŋ.

Noba la a gaa ka ba ɔŋ kõɔ baa poɔ, ba mine pɛgele la booti peɛle, ka kaŋ meŋ taa booti buluu. Kaŋ vɔgele la kpawoɔ, ka kaŋ su kpare doɔre kyɛ ka kaŋ meŋ su kpare buluu kyɛ ka bayi laara.

Noba la a zeŋ. Ka ba menɛ a dɔɔ, ka ba menɛ su kparr kyɛ ka ba mine meŋ ba su kparr. Ba menɛ dɔɔɛ la kyɛ ti boma taa, ka ba menɛ meŋ zeŋ kyɛ pɔn bomɔ

Nobɔ la are, ka ba mine su kpare-giriiŋ, ka ba mine meŋ su kparezeere. Ba mine vɔgele la kpawoor-zeere, ka ba mine meŋ vɔgle kpawoor-peɛle, ka ba mine laara, kyɛ ka ba kaŋ meŋ haa o noɔre.

Noba la a zeŋ zeŋ. Ba zeŋe la dԑre zu. Ka oraba sͻgelaa ane bͻtͻ peԑle a biŋ nimitͻͻreŋ kyԑ ka a zie a dԑge dԑge.

Mui ane bɛŋɛ la, a dɔgle bɔɔdeɛ, ane gyɛlee, ka gyɛnlee, ane vaare, ane taaleɛ ne zeɛre a poɔ.

Noba la a are, ka ba mine su kpare sͻgele kyԑ vͻgele kpawoozeere, ka ba mine meŋ su kpare zeere kyԑ vͻgele a vͻgele kpawoo sͻgelͻ, ka ba mine meŋ su kpare dõͻre kyԑ vͻgele kpwoozeere kyԑ pԑgele bonzeere ka ba mine meŋ pͻgele bompeԑle.